Pehrri daalu bu wekh, am takeh kaii yu njull, birr daalu bii dafa njull, tehgu cii kaw tile.

Ligeey Kai welde man la, martó bu mak ak bu ndaw, martó bu am tegeh bu ñuul, keleh nekka ci birr defe Kay yam.

Njeet bu nyul la takawal genam bi ci kaw gen bi am lu sokolar njeet bi mung ci birr nyax njeet ba ngi takawal nyarri bonni kanamam wi.

Naari sabar, benn tama, benn bungo, halam.

Janxa sol yirèh bu bula, gerefas, lonlon, bag bu wèèx , ameh mobile ci loxom bi telephone ci loxom bi, nekka ci ganaw ay fulor yu green.

Deferr reh kaw kawarr ri bopú nekka ci loxo jigeen lu ñuul am bopú bu netteh ànda ak fiilam yin koy caajee.

Mi naaw morso bu weex andax polot bu weex machine bu nuul mongi taka musurr bu weex si mbopabi sol mbubu bu xonxu de xol machine bi noo moi naywe.

Nyari jigeen keneu ki boot dom di weugue tek pan si digi teen bi nyar nyi nyu ngi tee boomu polu bi